Omukyala omusiraamu atudde ku kiseminti. Omukyala oyo yeebikkiridde ku mutwe; alina gw'anyumya naye mu maaso ge, emitala waliyo bakyala banne Abasiraamu nga nabo beebisse ng'omukyala ono.

Amaato mangi gali wamu mu nnyanja gasibiddwako emiguwa okuva ku lubalama lw'ennyanja ate mwetooloddwamu ebikondo eby'enjawulo, emabega waliyo olusozi.

Mukazi ayambadde essaati eya kiragala atadde ku mutwe ekikoofiira ekya langi eya kipaapaali nga mulimu ne langi enjeru, ayambadde ssikaati erimu langi enzirugavu ssaako ne langi emmyufu alonda ebintu okuva ku mudaala abiteera ku kaveera k'akutte mmukono gwe.

Abalambuzi babiri buli omu atadde ensawo ku mugongo gwe batambula okubeetooloola waliwo ebimera ebirabika obulungi ate emitala waliyo ensozi era nga batambula boyolokera ensozi ezo eziri mu maaso gaabwe.

Gonja alabika obulungi ali ku katimba ayokyebwa. Emabega wa gonja waliwo omukyala ayokya gonja oyo aliko omukazi gw'aguza gonja.

Ekyennyanja ekirabika obulungi ennyo kiri mu mazzi, emabega waakyo waliyo amayinja. Kitobekeddwamu langi enzirugavu ne langi enjeru.

Enjuki egudde ku bimuli ebirabika obulungi. Enjuki eno eggyamu obuntu obuwoomerera buli mu bimuli bino. Ebimuli bingi nnyo era nga bikutte ekibangirizi kino.

Abasajja babiri batudde ku lubalama lw'ennyanja bakutte obukozesebwa mu kuvuba ebyennyanja, obudde bwa kawungeezi ate nga n'enjuba egwa, walabika bulungi.

Ekibuga ekirabika obulungi ennyo. Kirimu kalina eyasiigibwa langi enjeru erabika obulungi empanvu ssaako ne kalina endala. Mu kibuga omwo mulimu emiti ssaako n'enguudo ezirabika obulungi.

Amaato ana, amaato abiri galiko yingini waliwo omusajja ali mmazzi ayoza mu maato ago. Amaato gano gali kumpi n'olubalama, emabega waago waliyo ensiko.

Ekkubo eddene naye nga lyeyawulamu emirundi ebiri: erimu lyambuka akasozi ate eddala likkirira wansi mu kiwonvu. Mulimu ebidduka eby'enjawulo nga mulimu emmotoka ssaako ne pikipiki.

Omukalamojja omukyala ng'ayambadde embira mu bulago ssaako n'obukomo ku mukono gwe ogwa ddyo asitudde mu kifuba kye endiga okumwetooloola ali mu kibangirizi omuli ebimera.

Ttulakita eriko emipiira eminene ennyo mu mmakati g'emipiira egyo esiigiddwamu langi eya kyenvu, esika ekigaali ekiri emabega ekirima ekibangirizi tractor eyo mw'eri.

Omukazi ali ku kiyinja ekinene akutte ejjinja alikuuta ku kiyinja ekinene eno nga w'ateeka empeke eziri emabega w'emikono gye wakakati g'amayinja ago abiri okukola obuwunga.

Omusajja atadde enkoofiira ku mutwe ayambadde gaalubindi mu maaso ate atadde akatambaala akamyufu ku mumwa. Ayambadde ssaati enjeru, akutte akavuba ebyennyanja k'aggyako ekyennyanja ky'ava okuvuba. Ayimiridde mu lyato eriri mu nnyanja.

Abaana bali mu kibiina batudde ku ntebe naye omu awanise obugalo bubiri era nga musanyufu. Ate emabega omusomesa alina by'awandiika ku lubaawo.

Omwana omuto asitudde omugugu mmutwe akkirira akasozi. Obudde bugenda bukwata, emabega we waliyo omuti omunene era ng'atambula.

Abaana babiri batudde wansi ku ttaka bazannya omuzannyo ate ku ludda olulala waliyo obusiisira obuwerako mu makkati g'obusiisira waliwo abantu abayimiriddemu.

Abaana b'essomero bali mu kibiina batudde ku ntebe basoma. Mu maaso gaabwe waliwo ebisiige bye baasiiga. Eky'ennaku ekibiina kye balimu ekyo kya ttaka era nga ekikikwatiridde nkondo eziri mmakkati mu kibiina.

Ousajja akutte essimu mu mikono gye, ku mukone gwe ogwa ddyo kuliko akakomo ate ku mukono gwe ogwa kkono kuliko essaawa. Ayambadde empale njeru ayimiridde.

Omuzikiti ogulabika obulungi omuwanvu ate nga mugazi mu luggya w'omuzikiti olwo mulimu emiti ssaako n'ebimuli. Waggulu mu bbanga waliyo ebinyonyi ebibuukirayo.

Omusajja ali mu kaato akatono ali mu kuvuba bwennyanja ayimiridde mu kaato ako akutte akavuba ebyennyanja akasudde mmazzi avuba ebyennyanja eno ku mabbali g'ennyanja waliyo embaata eri mu mazzi.

Emmotoka eyita ku kkubo ery'ettaka eriseerera era ng'ezimu ziremereddwa okuyitawo. Abasajja bagezaako okkola kyonna ekisoboka okusobola okuba nga bayamba emmotoka ezo okuyitako. Mu mabbali abamu batikuddeko emigugu gyabwe okusobola okukendeeza ku buzito bw'emmotoka esobole oyita ku kkubo eriseerera.

Omukazi ayambadde essaati enzirugavu ali mu dduuka mwe batundira eddagala, ayambadde akakookolo ku mumwa mu ngalo ze mulimu akacupa k'akutte.

Embusi nnya ziri mu kibangirizi ekirimu omuddo naye nga gwakala emabega waliyo emiti naye nga nagyo gyakala.

Ebyennyanja eby'ebika eby'enjawulo biteereddwa ku buli ttule era nga waliwo akutte akuuma mu ngalo asobole okulondako eeh ku byennjaja ebyo ebiri ku ttule.

Omusajja ayambadde essweta emmyufu, atadde enkoofiira ku mutwe, atudde ku kaato akatono akeeru, akutte akavuba ebyennyanja akatadde mu nnyanja okuvuba ebyennyanja.

Abasajja babiri ssaako n'abakyala basatu bazina amazina emabega waabwe waliyo abakyala babiri abakuba eᵑᵑoma okuwa abo abazina omudigido okubeetooloola bali mu kibangirizi omuli ebisubi ebya langi eya kiragala.

Omwana omuto atadde amannyo kungulu amaaso ge agatoniyizza ate amatama ge gagezze ayambadde essaati eya kipaapaali emabega we waliyo abaana banne.

Obudde bwa kawungeezi, mu kkubo mulimu ebidduka eby'enjawulo, mulimu abantu. Mu bidduka mulimu emmotoka, mulimu ppikipiki, mulimu akagaali ate abantu abamu batambulira ku bigere, abalala batambulira ku bidduka ebyo.

Ssapatu bbiri, zaakolebwa mu langi nnya ez'enjawulo, mulimu langi enzirugavu, langi eya kyenvu, langi emmyufu ssaako ne langi enjeru. Mu makkati g'essapatu muno mulimu ekinyonyi ekiyitibwa ŋŋaali, ssapatu ezo ziteereddwa ku mbaawo.

Omukono oguliko essaawa ya langi enzirugavu ne langi enjeru gukutte akakozesebwa okuvuba gukasudde mu kayanja okusobola okuvuba.

Essamba lya kasooli eddene erirabika obulungi ennyo. Kasooli aliko ebikoola bya kiragala. Mu kasooli mulimu omukyala atambuliramu eyawummula amatu ge.

Lubalama olulabika obulungi ennyo, mulimu ekiyinja, mu kiyinja kuliko omusajja ayimiriddeko ng'akasuse akavuba ebyennyanja mu nnyanja walabika bulungi

Essundiro ly'amafuta liri kumpi n'oluguudo olw'ettaka, sayidi eri endala waliyo emiti ssaako n'ennyumba ku ssundiro kuliko abantu ab'enjawulo nga bano balabika okuba abakozi ba ku ssundiro eryo.

Ebivuga ebya kinnansi nga muno mulimu eŋŋoma n'ebirala biteekeddwa mu kkaddiyirizo bisobole okulabibwa ababa bazze okulambula ekkaddiyirizo eryo.

Omukazi akutte ekikopo mu mukono gwe ogwa kkono. Naye mu maaso ge waliwo emmeeza eriko kompyuta bbiri, ebikopo bibiri, ensawo ssaako n'essimu mu maaso ge.'

Amaato abiri amatono gasibiddwa n'olujegere ku kiti ekiri ku lubalama lw'ennyanja nga go gali mu mazzi g'ennyanja. Gali kumpi n'ekisiko ekirimu ebimera eby'enjawulo.

Amaseppiki gateekeddwa ku ssigiri bbiri. Era ng'emu ebikkiddwako akantu ke bakandirako, ate endala ebikkiddwako akabikkako.

Abaana babiri abatembeeya ebintu, omu asitudde benseni erimu nakati agitadde ku mutwe gwe, ate omulala akutte obuveera obulimu biriŋŋanya abutadde ku kibegaabega kye batembeeya.

Omusajja akutte akavuba ebyennyanja agenda kkasuula mu nnyanja. Obudde bwa kawungeezi, enjuba egwa, ekitangaala okuva ku njuba kikubye mu mazzi. Kirabise bulungi nnyo.

Omukazi aweese omwana ku mugongo amusibyemu kaleesu okwetooloola omwana omwana ali ku mugongo yeebase omukazi ono asibye ekitambaala ku mutwe bw'omutunuulira ku ndabika ye ey'okungulu eraga nti mukoowu.

Abakazi babiri omu atudde ku kakutiya ate omulala ayimiridde ataddeko akamwenyumwenyu Ku matama. Ndaba n'omwana akutte ku mudaala ogutunda ebifumbisibwa.

Bbendera z'ensi ez'enjawulo zisimbiddwa ku bikondo, nga mu bbendera muno mulimu ez'ensi gamba nga Uganda, Kenya ssaako n'ensi endala nnyingi zirabika bulungi.

Emmwanyi zaanikiddwa ku ttundubaali, eziri mmaaso tezinnakala, naye ate eziri emabega nkalu. Omusajja n'omwana basaasaanya emmwanyi enkalu eziri emabega.

Ndaba olususu lw'ensolo emu mu lususu luno mulimu langi enjeru nga mulimu n'amabala ga langi eya kitaka ndabako n'ebyoya ebyoya bino nabyo birimu langi enjeru ne langi eya kitaga waggulu.

Amanda gateekeddwa mu bukutiya gasimbiddwa mu mabbali g'oluguudo. Emabega w'amanda waliyo ekisaakaate ky'akatimba. Ekisaakaate omwo mulimu emiti ssaako n'ekibangirizi ekinene ekirimu obusubi obwa kiragala.

Abaana b'essomero abalabika obulungi ennyo mu ngoye zaabwe ez'essomero batudde ku ntebe, mulimu abalenzi n'abawala bakutte empiso ssaako ne wuzi baluka.

Enjuki erabika obulungi ennyo egudde ku kimuli ekya langi eya kyenvu. Ku mubiri gwayo kuliko obuwunga obwa langi enjeru ate ku mutwe kwo kuliko obuwunga obwa langi eya kyenvu.

Obutandaalo obungi busimbiddwa ku lubalama lw'ennyanja. Buliko ebyanikiddwa okusobola okukala, ate emitala eri ewa nnyanja waliyo olutindo.

Omwala gulimu abakazi babiri, ku mabbali g'omwala waliyo omusajja ayambadde ssaati eya kaakira ne ggaamubuutusi enjeru, ate era waliyo n'ebizimbe ssaako n'emmotoka.

Omusajja ayambadde enkoofiira nzirugavu ssaako n'essaati nzirugavu. Ayimiridde ku kiyinja ekiri ku lubalama lw'ennyanja. Akasuse akavuba ebyennyanja mu nnyanja. Ennyanja eriko amayengo mangi nnyo nga gakuba ku kiyinja omusajja kw'ayimiridde.

Enkima ento erabika obulungi yeekutte ku kati ewalampa, eriko ky'etunuulidde; yeetooloddwa emiti ssaako n'ebikoola ebya langi eya kiragala.

Omusajja akutte ekyennyanja mu bibatu bye byombi eby'emikono gye. Ekyennyanja ekyo kirabika bulungi era nga kyasamizza akamwa kwakyo ali ku lyato mu nnyanja.

Abaana abato batudde mu ddinisa, muno mulimu abalenzi n'abawala, omwana omu asitudde omwana omuwere mmukono gwe.